Antu anofane kuramba eifundiswa ngezvirikuita ananyamukoti. Fundo pamusoro pezveutano yakakosha ngekuti ndochimwe chezviro zvaantu zvinobaadiwa mundaramo.

Antu anobetsera antu muzvibhedhlera anofanire kuwanda hino ngekudaro hurumende inofanira kuaka zvikora zvakawanda maningi zvinodetsera antu zvinoita ngezveutano kuti muzvibhedhlera umwo antu asaite ashomani, weshe anenge aguma akasire kudetserwa.

Fundo yepashi yakanaka fundo iyi chayakanakira ndiyo inomenya ana ndoinofundisa ana. Ana ndopanotangira achiri varumbwana kufundiswa kuti chinozi muntu chini eiumbiwa eikaimiwa munjiradzo idzodzo.

Fundo yepashi pashi yakanaka maningi ngekudaro fundo idzi dzinofana dzikurudzirwe kuti dziende mberi dzinokona kudetsereka nekuapa ana mabhuku ekuverenga zvinyorwa zvakawanda ngeku rambba teifundisa maticha nevadzidzisi vakawanda anodetsera ana.

Kufunda kwepasi kwakanaka maningi nekuti ana anodetsereka. Mukufunda kunoku ndokunotangira muntu kuti muntu uyu uchazove dhokodheya uchazove mufundisi zvakanaka maningi izvozvo kuti ana atangire kufundiswa zasi eidzidziswa tsika nehuntu nekuti ndozvogadzira muntu wamangwani .

Fundo yepashi yakakosha, fundo iyi ndooinoaka ana, ndooinomenya ana, kutsetsera ana kuti paanokura, akure eikaimiwa munzira dzakanaka. Ngekudaro funfo iyi inoramba kuti ivandudzwe.

Fundo yepashi yakanaka nekuti ndoino fundisa ana, ndoinoaumbiridza ana , ndoino akairidza muntu kuti unokana kutosisa kuziya kuti mwana wangu wakagwinyira kuri umweni unokona kuti mwana wangu wakagwinyira mukukabe bhora otoramba eitomukurudzira mukukabe bhora unwomwo.

Vana vadodori vanosisa kuti veshe vaende kuzvikora vaende kudetserwa kufunda fundo yepashi nekuti pashi ndopanoumbwa panoakiwa muntu weshe akangwara nyamashi akatanga ngepashi.

Fundo yepashi yakakosha ngokuti fundo iyi ndopanotangira ana kufundiswa , ana eiumbiridzwa, eifundiswa, amweni eitofundira kuita madhokodheya, amweni veifundira kuita afundisi

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakanaka maningi. Zvitoro izvi zvinenge zvinevantu vanorwazi vanokona kutokudetsera kuti chirwere chako ichi chinoda mutombo wakati, worapwa maringe nechirwere chawunacho.

Antu anoshanda muzvibhedhlera , antu wawa vanofana kuti arangarirwe apuwe mari. Apuwe zvixoko, zvixoko zvinochengetedza miviri yavo. Zvingava kubva kumunduwi we antu anenge awuya nemaronda, kungava kubva mukubata maronda achona nengazi.

Fundi yepashi kuzvikora zvinofundwa pashi pashi ndokunotanga kunasirwa muntu nekudaro zvikora izvi zvakakosha, fundo iyi yakakosha ngekuti muntu unotanga kunasirwa achiri kudodori eikura eihlonde ngwara ranofanira kuti ahlonde.

Ndumurwa dzega dzega dzino fanire kuto ende ku chikora pane paanoto fanire kutangira vechi kwidza vechi ende kumberi vechi ramba vechi enda ku chikora kwanaka ngekuti vano dzidziswa tsika ne magariro dze mundaraunda neku remeredza anhu asharuka.

Fundo yepashi ndokunotangire fundo tirikuti isusu ndikona kunenzinde dzefundo. Saka muntu veshe dzingaa dziri ndombi angaa ari arumbwana anofana kuti aone fundo yepashi kuti azoona fundo yepadera.

Fundo yepashipashi yakanaka ngekuti ana ndopanotangira kufundiswa eyigogodzerwa munjira dzakanaka amweni anofundiswa zvehuntu amweni anofundiswa tsika nemagariro dzechiantu chedu

Fundo yepashi yakanaka. Apa ndopanotangira fundo. Muntu weshe, unotanga aripashi, saka zvazvakanakira ngezvekuti vana vanotanga kukhayimiwa vachiri vadoko, veyikura veyifundiswa, vechixonde magwara akanaka.

Fundo zvepashi yakanaka uyezve abereki anofana kukurudzirwa kuti afundise ana awo kubvira pashi pashi ndiko kuti ko antuwo paanokura ana awo paanokura ange ane ruzivo kubva ngechepaShi mwana wakatangira pashi kufunda aanesi kufundisa kana akura.

Fundo yepashi yakanaka chayakanakira ngechekuti hayi vana vanotangire pashi kufunda hakuna muntu unozoguma dera ena asina kutangire pashi saka pashi ndopano tangira kukayimiwa ana.

Zviro zvakabaanaka maningi zvakabaqonda mberi kuti nananyamukuta naana chiremba anodhibanise misoro pamwepo kuonera pamwepo kudetsera murwere, kudetsera munthu unenge adontherwa ngadambudziko. Zvakabaanaka izvozvo zvakabaahlamburuka zvinobongwa yaampho.

Ikodzero yemwana veshe kuti ange echiende kuchikora. Ana kuzvikora anofanira kunge echifundira munzvimbo inenge ine pekugara pakanaka nepekunyorera. Kuitire kuti zvaanonyora zvinge zviri zvakanyoreka zvakanaka zvisikazonesi kuerenga.

Antu anoshanda muzvibhedhlera anoda kuti adetserwe , vanoda kuti vadetserwe ngezvixoko zvakawanda wanda zvakasiyana siyana zvinovachengetedza. Zvixoko izvi zvinosanganisira magurovosi. Zvigcoko izvi zvinosanganisira zvinovhare mhino.

Fundo yepadera yakakosha ngekuti mufundo yepadera ndiyo fundo inodetsera antu fundo inoumbiridza antu amweni anoita madhokodheya amweni anoita afundisi amweni anoita anamukoti ngekudaro mwana weshe unofana kuona fundo yepadera.

Fundo ye padera yakakosha ngekuti fundo iyi ino nasira vantu ndo ino nasira madhokodheya ndo ino nasira va fundisi saka muntu weshe unofana kuti aone fundo yepa dera zvisinei ngekuti indombi kana kuti murumbwana.

Fundo yepadera yakanaka maningi munthu weshe zvisinei nekuti muisa, murumbwana, intombi kana kuti chiinyi nanababa naana mai munthu weshe unofana kuenda aone fundo yepadera ngekuti ndooyatoweyo ndooyogadzira unthu mazuwa ano.

Fundo yepadera yakakosha, muntu weshe unofana kuwana fundo yepadera. Zvisinei nekuti musikana kana kuti mukomana. Zvinokosha kuti muntu weshe aone fundo yepadera akone kuzodziriritira.

Mitombo yekudhaya mitombo yakagwinya maningi mitombo inobaaxonda pane chirwere mitombo iyi yakanakire pakuti yanga isingadhuri uye aitodhuri mitombo iyi inokona kungocherwa panzinde kana inokone kukaiwa mashakani.

Fundo yepadera yakanaka ngekuti fundo iyi inodetsera. Amweni antu anofundiswa zvaasati akamboona ngekuti kwetinobva kunosiyanasiyana. Amweni asati amboona zvekutokonya tokonya zvinozwi zvimichini.

Fundo yepadera ifundo yakanaka. Fundoyi inofana kupuwa muntu weshe, tisikaningiri kuti muntuyu indombi ere kana kuti murumbwana, muntuyu ndibaba ere kana kuti ndimai. Muntu weshe unofana kupuwa fundo.

Fundo yepadera yakanaka, Fundo yepadera inotsepenura vantu kuti vaziye. Fundo yepadera ndoinofundisa ndoinonasira antu kuti aziye kuti uyu uchange eiitei uyu uchange eiitei.

Zvakanaka kuti muntu weshe anga ane fundo yepadera .Fundo yepadera inofana kupuwa muntu weshe tisikaningisi kuti uyu muisa kana kuti uyu mudzimai ,ngekudaro mwana weshe unofane kupuwe fundo.

Fundo yepadera yakakosha uye zve antu anofana kuti agare eigarisana fundo yepadera ndokuti funde kushandidzana ngekudaro amweni anenge eiwata padera pemubhedha amweni eiata pazasi ndokuti afunde eidetserana mukurarama.

Fundo yepadenga, ifundo yakanaka. Fundo iyi inofana kupuwa muntu weshe unenge abudirira pafundo dzake dzepashi, ngekuti fundo iyi ndoinotitsetsera vantu vakawanda vanozotidestera munyika vangava madhokodheya kana kuti vafundisi.

Nharaunda dzedu amweni antu anepfungwa dzekuti akatotanga kurwara ototanga kutofunga kuti wafa. Ngekudaro amweni antu anotanga kufunga pfungwa dzisidzopi dzekutanga kuda kuzviuraya. Ngekudaro antu anofana kufundiswa kuti kurwara aikufapi.

Mukufunda kwepadanho rechipiri, vana vanenge vachifundiswa zvakasiyana-siyana. Vamweni ndokwavanofundiswa kusona, pamweni vanofundiswe kuaka, vamweni vanofundiswa kutsetsa. Ndikwona kwavanofundiswa ikweyo . Vamweni vanozoenderera havo mberi vechindofunda ngezvazvo.

Mitombo yekudhaya yakanaka mitombo iyi chayakanakira ngechekuti aidhuri umwe ngaumwe kunyangwe usinawo mare neune mare unokwanisa kuhanira kuona mitombo iyi ngekuti inongooneka peshe peshe kunyangwe mushango.

Kuzvikora vantu vanenge vachida kuzoita madhokodheya vanogara veiyofundiswa nezvemakodo Ari pamwiri pemunti kuti godo iri rakakoma rakadini zvirwere zvakati zvinorapwa ngenyi vamweni vakona vanotodzidziswa kuti Muntu akange achiziwa zvakati anenge achizwa chinyi.

Fundo yepadera yakakosha nekuti inonasira ana inotwasanura ana kuti ateedzere njira yakanaka madhokodheya afundisi nana nyamukoti ndoomwaanogadzirwa umwomwo hino mwana weshe unofana kuti aone fundo yepadera.

...zvikora mwega-mwega munenge mune vantu vanofundise vana. Vantu ava vanofundise vana vanenge vakatozvifundira kuti kufundisa kunode zvakadini. Uyezve kuti vadzidze vana kuziye kuti mwana unowu ndxondo dzake idzi dzasara, ngandimudetsere aaone kukukumukawo ngeamweni.

Fundo yepadera yakanaka, fundo iyi chayakanakira ngechekuti inotinasirire vantu, vantu vanozotidetsera vanenge veyiziya zvavanoita. Vantu ava vanenge veyifundiswa kunyari kurimakwo, kunyari kuite madhokodheyakwo, kunyari kufundisawo amweni.

Fundo yepadera, ifundo yakanaka, fundo iyoo muntu weeshe unofanira kuipuwa tisinganingiri kuti iyi intombi kana kuti murumbwana ngekuti ikodzero dzemuntu weshee kuti muntu weshe awane fundo.

Fundo chiro chakanaka maningi. Antu anofana kufundiswa kuti veshe veikura vaziye kuti unofanire kurarama mararamire saka antu anotanga kufundiswa kubva kufundo yepashi eikhaimiwa.

Mitombo yechinyakare kana kuti yepachiantu yakanaka. Mitomboyi chayakanakira ngechekuti, ainyanyi kudhura, uyezve ainesi kuona. Muntu weshe kunyangwe isinawo mare, unokona kushandisawo mitombo wodetsereka .

Fundo yepadera ifundo yakanaka muntu weshe unofana kuipuwa tisingaringisi kuti muntu uyu murumbwana ere kana kuti indombi ngekuti muntu weshe unekodzero yekufunda

Fundo yepa dera dera yakanaka maningi ngekuti iyi ino detsera antu kuti aziye kuti mu upenyu hunombo raramiwa sei uyezve huno chengetedza ana adodori kubva mukutora zviro zvino dhaka zvakaita se mbanje ne madoro ne forya.

Mitombo yekudhaya yepasichigare kana kuti yechiantu mitombo isikanesi kuona, mitombo isikadhuri. Mitombo yekuti cherowo zvake muntu anoziye ngezvazvo zvemutombozvo, kuti uyu mudzi unoshandei, unokona kooushandisa.

Fundo yepadera yakanaka maningi ngekuti mufundo umu ndomunogadzirwa mabhiridha domunogadzirwa afundisi ndomunogadzirwa madhokodheya ngekudaro mwana weshe uri munharaunda unokurudzirwa kuti ange ane fundo yepadera.

Fundo yepadera yakanaka. Fundo iyi inofana kupuwa muntu weshe zvisinei kuti muntu mukadzi kana kuti murume, zvisinei kuti indombi kana kuti murumbwana.

Fundo yepadera yakanaka ngekuti ndoinotsetsa ndoinoaka antu. Ndoinogadzira antu kuti vazozi aa ndidhogodheya uyu ngimufundisi. Ngekudaro muntu veshe unofana kuti apuvevo fundo yepadera upenyu hwake uite zvirinani.

Fundo yepadera ifundo yakanaka yekuti muntu weshe unofana kuiona tisikaningiri kuti muntu uyu murumbwana kana kuti indombi. Muntu weshe unofane kupuwa fundo yepadera nekuti zvakakosha mundaramo.

Fundo yepadera ifundo yakanaka. Fundo iyi muntu weshe unofane kuipuwa. Tisinganigiri kuti muntu wachona murumbwana ere kana kuti intombi ngekuti muntu weshe unekodzero.

Fundo yepadera dera yakanaka ngekuti inodetsera antu inoumbikidza antu ndiyo inenge ichifundisa antu kuti ange eizoziva zvanoita amweni anofundiswa kuita varimi vamweni vanofundiswa kuita madhokodheya.

Kufunda kwepadenga akuna zera muntu weshe unenge aine mvumo yekuenda kotaticha. Ana baba, ana mai vanenge vaine mhuri vanokwanisazve kuenda kuchikora ino voguma vofunda vopuva mapepa avo anenge achizovaita kuti vaone mushando.

Fundo yepadera yakanaka muntu weshe unofana kuti aite fundo yepadera fundo iyi ndiyo inoita kuti antu aone mabasa asi fundo iyi inoti dhurei ngekudaro hurumende inofanira kututsira mare dzeashandi ayo kuti agone kufundisa ana awo.

Fundo yepadera ifundo yakanaka ifundo inofana kupuwa muntu weshe tisinganingiri kuti muntuu mukadzi ere kana kuti murume, indombi ere kana kuti murumbwana, muntu weshe unofana kupuwa fundo ngekuti ikodzero.

Fundo yepadera-dera yakanaka asi muntu veshe anofanira kuti abetserwe veshe anonga abudirira mufundo dzepashi unofana kuti abetserwe akonevo kunganefundo yepadera. Ngekuti fundoiyi ndoinonasira antu kuti antu azonzi aa uyu vadhokoteya uyu vamufundisi.

fundo yepadera dera yakanaka nekuti fundo iyi ndiyona inorodza antu kurodzera kuti uyu wadhokotera uyu wamufundisi asi fundo iyi inoda kuti igadziriswe nekuti inodhura .

Fundo yepadera ifundo inofana kupuwa muntu weshe ngekuti fundo iyi yakanaka ifundo inonasira nyika yedu Saka muntu weshe tisinganingiri kuti irumbwana here kana indombi ndibaba here kana kuti ndimai anofana kupuwa fundo yepadera.

Fundo chiro chakanaka fundo yepadera dera yakanaka fundo yepadera dera yakanaka pakuti inotigadsirira inotitsetsera madhokodhera ndoinotitsetsera vafundisi ndoinoti tsetserahe varimi.

Fundo yepadera yakanaka maningi ngekuti inoaka anhu ndiyo fundo inoita kuti anhu agdzirwe, makasiyana siyana muma bindauko awo, amweni anogadzirwa ari madhokodheya , amweni anogdzirwa ari afundisi, amwenizve eigadzirwa ari ano onane zveutano ari ana mukoti.

Fundo yepadera, ifundo isikafaniri kukhethwa kuti uyu murumbwana saka ngayende kufundo yepadera kana kuti uyu intombi saka ngayende kufundo yepadera. Muntu weshe unofanira kupuwa fundo yepadera ngokutikodzero.

Fundo yepadera ifundo yakanaka inofana kupuhwa muntu wese tisikaringiri kuti muntu wacho murumbwana here kana kuti indombi muntu weshe unofana kupuwa fundo yepadera.

Fundo yepadera-dera yakanakira pakuti ndoinogadzira ndoinoumba madhoKoteya amangwani, maticha antu anoshanda mune zveutano hino fundo yepadera-dera yakamira zvakawanda-wanda hino inodiwa kuti antu adetserwe kuti akwanise kuona fundo yepadera-dera. Anokona kudetserwa ngemare.

Fundo yepadera ifundo yakanaka ndiyo fundo inotsetsa ndofundo inodetsera antu kuti muntu achavei muntu achave dhokota kana kuti muntu achave mufundisi.

Fundo yepadera yakanaka fundo iyi inongoda kuti igadziriswe padodori ngekuti fundo iyi inoti dhurei antu eshe anofana ari pachinzvimbo chekuti anokwanisa kuibhadharawo fundo iyi kuti antu eshe arimunyika abudirire.

Fundo yepadera yakanaka fundo iyi ngekuti inoita kuti muntu veshe akone kuzviriritira. Saka kunyangwe ndombi dzinofanira kuendavo kofundeyo zveshe nemadhodha nearumbwana.

Zvikora zvepadera zvakanaka zvikora izvi zvinotwasura antu zvonofundisa antu mishando yakasiyana siyana anhu vanoenda kuzvikora izvi vanobva veiziya zvisingaiti .

Mitombo yekudhaya yakanakira pakuti mitombo iyi aidhuri imwe kuti peshe peshe munyari mushango waindoziva hako kuti bedzi mutombo uyu unoshandei waingoona kuti bedzi apana anoku bhadharisa.

Ana ekuchikora aneseka maningi ngenda yekuata pazvimubhedha zvakaturikidzana, umweni padera umweni padzasi veiwatidzana mundau imwe murumu imwe. Zvakakosha maningi kuti vantu ava vaparadzane umwe naumwe ozvionera kurumu yake ngekuti umweni muntu une mishaba, umweni une musikazwa azwisisi ende umweni agariki naye unoita zvinonesa umweni. Saka zviri nani kuti umwe naumwe azvigarire kuma yunivhesiti.

Fundo yepadera dera ifundo yakanaka inofanira kungoonekwavo nemuntu weshe tisinganingiri kuti uyu murubwana kana kuti uyu idzimai ngekuti fundo iyi inogadzira muntu kuti azoziyaa zvaanoita mangwana.

Fundo ye padera ifundo yakanaka muntu weshe anofana kuita fundo ye padera zvisinei kuti muntu uyu mu rumbwana ere kana kuti indombi ngekuti antu eshe anofana kunge ane kodzero dzaka fanana.

Fundo yekudenga denga yakanaka maningi, fundo iyi ndoinotinasirire madhokoteya, inotinasirire varimi vakafunda maningi ngezvekurima, inotinasirira hee vafundisi vanenge veibanase kuziya ngezvekufundisa.

Fundo yepadera ifundo yakanaka. Ifundo yekuti muntu weshe unofana kuiona ngekuti fundo iyi inotidetsera kugadzira remangwana. Ndipo panogadzirwa madhokodheya, ndipo panogadzirwa zvee afundisi.

Mitombo inoshandiswa kurapa ndiyo antu yakawanda wanda kune mutombo yechinyakare hino mutombo yechinyakare chayanga yakanakira yekudhaya mutombo yi yaindocherwa mushango dzingaa nzinde kana mashakani mashizha aingobviswa pambuti muntu otodetsereka mutombo iyi yanga isingadhuri uyezve yaioneka manyore nyore.